Kehippe daro naytti bitta bolla uttidi bettossona ezatika kehippe istta malkkey lo's istta guyerekka wogga dicci uttidda mithay bettees.

Kehippe daro woga hathi elli utoyis betes hathazara sinitha bagaraka pude dhoqu gidi betiza izanika mithi dici utidayis betes

Nam7u keeththati issoy ha bagga issoy heni bagga aalidi issi mala keexxetutida keeththati issi malke bollara beettees millerakka dicci uttida mithati bethess.

Gammo deren diza ooratha laythayyishin ekkiza yo7o masqala geetettiza masqala bonchi do beettiza gammo dere cimati beettosona izetikka baynta kushen maata doqu histi oyqqidosona.

Daro gaammo dere cimataranne hara hara polisetaranne issipe gade bolla uttidi beettosona ista sinthanka citkay eqqidi beettees izetikka.

issipi issi milen shiiqi shiiqi uttida wagga hooqeti giddon beettosona iza ta giddonka eq uttida makinati de7izayssa daanees sintharakka ogey beette

Daro asati lo7iza qamise topphiya dere lo7iza qamise may7idi attum asati ambasadere may7idi issife oge kumidi sinthe hamutido beettosonna.

darro kowaase kaanchati kowaase kaa7idi xoonidi baynta qoore bolla maadaliya may7idi biitta bolla uttidi deyoosona izatappe dhoqu giidikka ximati bee

issi attuma asi ba sintha maykiropoone woththidi ba qooleda baajje may'idi bollara karetha mayo may'idi ba kushen maykrofoone oykkidi haasayido beettee

wogga keehippe lo7iza hotele giddon lo7iza bollara booththi ogetu utto keeththat issi mala waayo baayidi ba qoore bolla booththa

Daro asati issip eqqidi haasayido issi sinthan izata sinthan eqqidi diza addezi haasayizayssa siydo beyttosona izatikka baynta qoore bolla baajee ma'uttida

Daro gamo dere mayo mayiutida asatine ba kusheni mata oykidayti issoy isara am'etide betosona izatika banta kusheni mata oyqidosona.

Daro Baga asat issi mala mayo mayid ba qodhe bolla baje athid oyde bolla utid betosona , izetappeka macay gido de'awus .

Daro ciima asati gade bolla uttidi baynta kushen injeera saanera oykkidi miiddo doossona izatappe guyerakka ha'ikka daro asati miiddo beettosona

Daro asati biitta bolla uttidi issoy issoy fa kushen cikka oykkidi bollara booxa may7di ba huphe qoobera wothidi gaden uttidi beettosona

daro asati demba bolla uttidi beettosona izetikka nam7as nam7as woy heedzdza hedzdzas gididi uttidosona ha sintharakka daro asati eqqidi beettosona

daro asati issife salpen eqqidi baynta dere baanas makinana giido doosona izatikka daro baggati xeellishin cima asa daanoosonna izati

Daro asati oyde bola utidi issippe ha sinthe baga xelido betido, de'osona izetika ha sinthe xelosona

Heedzdzu asati lo'iza ambasadere may'idi issoy ba kushe dhoqu ooththidi ba kushen ababa oykkidi giddon deyageekka ba kushen ababa oykkidi ha sinthe bagga yiiddo beettosona.

daro asati banta kushen cika oykkidi aadhdhi aadhdhi banta kushen ayykka akafa oykkidi bookkido beettosona

Sibisebba addarashen daro asati sabasabettiddi bettossonna izettika keehippe marara bahidi yidossonna izetappekka issoy issoy ba huphphen qoope wooththis.

Issi addezi ba kushen maykirofoone oykkidi haasayddo uttidi dees iza guyerakka darro asay ba oyde oyde bolla uttidi beettees izikka.

daro asati oyden uttidi beettosona izetappeka heedzdzu attum asati cimakko izetikka ba kushen cika oykkidosona ba hopphenka heedzdzaykka qoobe wothidosona

Issi addezi booththanne zo'o qalaqalettida gaammo dere dunguza gizayssa mayidi ba kushen iskirito oykkidi ba kushan hankko kushan maygirapoone oykkidi

Daro asati sebiseba giddon uttidi banta kushen banta dabtare oykkidi iskirto oykkidi eqqidi xeellido beettosona. Izatetappe aadhdhe aadhdhi manaxire..

daro asati issi mala may7o may7idi booththa may7o may7idi macati beettosona izatikka banta hu7e bolla shaashe qachidi de7oosona

Daro asathi oyde bolla uththidi beeththoosona; isththi uththo oydezikka booththa oydekko; izetikka banththa ayfen manaxire woththidi de7oosona.

issi gammo dere dunguza may7idinne ba huphe bolla qobe woththidi ba qoorera xaaxidi ba kushen maykirofoone oykkidi ba kushe thoqu ooththidi haasayido de iza addey bee

daro asati oyde bolla uttidi baynta sinthan darapheeza wothidi haasayido beettosona izetappe isso issoy ba kushen dabtareoo

issi macanne issi attumanne ba kushen iskirto oykkidi waaraqate ba sinthan woththidi ham7ikka issi bagga xeelli do beettosona istika

Sibsaba keeththa giddon daro asati ohden ohden uttidi baynta kushen iskirtonne dabtaro oykkidi ha xeelido beettosona.

Hatha milen eqid issippe shiqid has'ido diza asat betosona, izika hathat duge gogido biza hathe miyen eqid hasa'osona .

Issi maccasiya haaththe duuqqanas ba kushen jarkane oykkada haaththe giddon shuchcha bolla eqqada ba kushen jarkane kama oykkada ha xeellayda beettawus.

Issi naya be kushshenni saniffa oyikkada keththa millenni uttada ayikko mishshi qorada betawus izzi garissankka izza qorizayissa oyikkiza mishshi izzi milera

Issi naya hu7eppe toho gaso baana kammada lo7iza bollara qamisenne bollara sharbe ba huphe qamma wothada durada upeettawus izi guyerakka daro lo7iza miishati deoa.

Darro asati gashshenne gita asati haaxe lido beettosona hizatikka bollara booththa may'id aayokka ista giddoppe beettaws buro gashshe naytikka.

Daro attumanne macati issi malamayo may'idi attumati baynta macanne attumati banta konke bolla booththa miishi qachidi durido beettosona.

wogga ginbe giddon keexxetito ginbo bolla issi farazon issi attumay euttutoyssi keexxettoyssi beettees iza sinthanka daro abebanne mithati beettosoa

Issi keeththa giddon daro eqati ooosetti do dizayti shel7ey tukke uyanas jabanati hara hara qommoy ooseti do dizayssi beettees.

Issi na'iya shucha bola haathe gidon ke'a eqada haathe duuqada beetawusi. Izaka ba zo'oko danconi dancada ba huphe kamada de'awusi.

Wontara away ke'iiddo beettees izanka heedzdzu asati eqqidi baynta issoy issara haasayido deyoosona ista koyaykka guyera beettees.

Keehippe darora lo'iza zayzaareti sampati masoobeti dumma dumma qalamen gorpetidi keehippe daroti do'oosonna izata ge

Keehippe wogga haaththa milen diza daro melidonne cililido deiza mitha qumoti beetto sona izetappe.

Giyan uttidi badala makki makki bayziza asi beetes. Issi gashe nayaka ba kushen badala oykada duge yegashe beetawus. Aayaka badala shammana yizays beetees.

Hezhi tophiya dere mayo oromon de'iza mayo issi mala mayid ba kushen gupe oykid ha'ka be kushen mata oykid ha sinthe baga xelido betosona

Daaro quuma qommoti bettosonna garssara wooga saffa bolla injjeray hiixettin bollara ashshoy dess.

topphiya dere may7o may7ida macanne gashshe naytanne adden issife issi mala mayo mayidi ha sinthe xeeli eqqidi beettos.

issi aaya issi ceeyga aaya buuxa keeththa sinthan eqqada bollara bullukko may7ada ha hamuntada bettawus he garsarakka

wogga keehife daro haaththi ichili beettees izappe he baggarakka doqu gida daro aadhdhi haalhdhi mithati beettosonna bollarakka

Issife shiiqidi banta oyde oyde bolla uttin issi attumasay ista sinthan haasayido beettees iza ta sinthanka daro haaththatinne waraqate dabtare dees.

Issi attumasazi eqqin itibi waanna zeena aaththizayti ba kushen itibi makrapoone oykkidi uttin issoy haasayi do beettees izikka haasayizayssi.

Wogga eqa caaniza wogga makinay beettees izikka mabraate oykkiza miishaza iza bolla caananas ekkidi wothido dees.

darro bollara ooso ooththido diza darro issi mala ma'ida asati eqqidi ha xeelido de7oosona istappeka baggati duggo hokkidi baggati eqqidi

Ashshawara oosetti utiidda keeththa bolla qaphphetiidi de'iza qotarey beettees izikka garssa baggazi tawullara oosetiidayassakko

daro makinati eqqidi karethanne hara qommo makinati beettosonna istika lambay wurin lamba duuqanas eqqidayta malettes iza duuqiza miishazikka booththanne zo7o

issi attumasay bollara yeeche bagga may7o may7idi ba kusha dhoqu ooththidi haasayiddo beettees izappe guyerakka darro

Nam'u asati asa asata mille utiuti shiqidi ista hasayisido betosona izetika banta kushen macasiya borisa oyikada dea'usu.

oge bolla guye baggara awash bankakizaazi guyera qaaphettidi beettees izikka bootha qalame gorfettidi dees

issipe shiiqi uttidi soo giddon haasayido diza darro asati deyoosonna izata sinthanka daro woreqeteti dewoosora

Wogga makinay dees makinazikka booththaranne karethara walaketidi beettees he makinazas goomay ha baggara heedzdze sinthara nam'u.

daaro issi mala may7o may7ida macanne attumati ayropilaney laaggiza may7ota may7idi baynta kushe dhoqu ooththidi ba konke bolla woththidi beettos

Daro asati sibseba darashe giddon uttidi sabasabetido deettes istika xeellishin issimala may'o may'idi keehippeka looyeettes isti uttida oydeykka zo'o.

Wogga sibsaba bootan issipe utti uttidi isse mala mal'ida addeti beettosona izatikka issoy issoy bahuphen qoobe woththis haaraykka kushen iskirutera dabtarera oykkis.

issi mala may7idi eqqida daro poliseti meettosona istika baynta kusheza guye bagga xaaxidi siti gi eqqidi beettosona izetika.

Issi mala may'o may'idi salafettidi pooto dendanas eqqi uttida asati deyoosona iza ta sintharakka banta tooho bolla duggo uttida nam'u asati deyoosona izatikka baynta huphe bolla.

issi addezi karetha addezi ba hupphe bolla qoobe daaniza zo7o miishi woththidi ba kusha ha malati bessido haasayido deees

Dumma dumma asatti hayssan eqqidossona.ubbattika adde naytta gidishin ubbatikka qasekka zo'o may'idosonna. Isttappe qasekka issi aaway sinththe baggara eqqidayssi booththa may'o may'ides. Ubbatikka xeelishin polisse masatissonna.hessappe

qorqoro giddon keeththay taman oyketidi orqoroy eexido beettes iza guyerakka woxxido diza heedzdzu asati beette

Wogga kehhika lo'iza keththey bettes keththa sinththaraka tophphiya deere banddiraynne debbube deere bandiray qaphettidi de'ess iiza ha bagga sinththara daaro miththati betto..

Keehippe lo7iza pooqe keeththaya de7awas izikka mostaate biratara oosetti daara beettas he giddo efiza millara millara mithati dicha...

giddo ogera sinthenne guye biiddo diza makinay beettees hara dhoqu giidi eexiddo po'iddo diza koronteykka de'es giddorakka mithati beetto

wogga keehippe gitta pooqey beettees he pooqezikka booththi qaalamey goorpetoyssakko iza sintharaka dicci uttida mithati beettosonna

daro addeti issipe shiiqe eqqidi baynta kushe banta bolla xaaxi oykkidi ba ayfen manaxire wothidi keehipe maarara may7idi eqqidi beettosona

Wogga gita pooqey beettes he pooqezikka kehipe darura lo7ees iza sinthanka federaale keeththa korporoshinne giza xuufey bollara qaaphettidi bee

Keehippe maarara ooseti uttida pengey dees pengeza sinthanka tophiya dere bandiranne hara waggara dabube dere bandiray uttoyssi beettees.

oge duunan heehippe lo7iza wogga ooqey beettes iza milarakka lo7iza wogga mithat mithi dees garsazikka cililili beettes

Matan matan keexxetti uttida fooqe keeththati milera milera de'oosona iza ta milerakka sinthara aadhdhi biza makina ogey beettees.

Awogga pooqey keexxeti uttoyssi beettees iza giddonka daro koronteti exido de7oosona izappe ha baggara doqu giidi asi utti utti doyayssi bee.

Wogga oge sinththan keehippe maarara keexetida keethe uttida soha beetes izika bollaraka daro miththi qommoti doosona.

Buro oosetido wurontta pooqe keththi bettes izzika garssa baggara wuridi bollara wurontta diido buuro ossetido dessi izza garssazikka--

keehipe darora lo'iza keeththi dees, iza sinthanka waana ganday asi wayna'ana mala de'izayssi keehippe lo'iza haaththara beettees

Keehippe maarara keexettida wogga keeththi beettees izikka he baggara ha baggara issi malakko sinthe giddorakka pude keehippe he oyddu baggappe doquti.

Daro asati xibsaba darasha giddon puttidi beetto sona izatikka soyissoy ba kushe ba bolla xaaxidi soyissoy ba kushe ba bolla coo wothidi beetto sona

keehippe dalgi uttida keehippeka maarara oosettida soy beettees iza giddonka asi uttanaso soofay nne xaraphezati de7oosona.

Heedzdzu atumma asati bola dhoqu gida poqe keeththa bola eqidi duge zarisidi adhi adhi kexeti utiza poqeza xelido betosona izetika.

daro asati sibse ba giddon uttidi de7oosona izatikka bantayqa banta xarapheeza bolla woththidi banta kushe baynta ula bolla oykkidi doosona izatappe hini baggara qaaphetu

buro oosettidi wuronnaa pooqe keeththa xoqu giidi bollan beettees iza sintharakka aadhdhi biza makinay dees bollara diccuttida.

buro oosetti dodiza hooqe keeththay beettees iza sintharakka daro asati eqqidi hooqe xeellido eqqidi beettosonna izaa

Adisaba deren wana adisaba deren de'iza astedadere botay betes iza sinthen ogezanka makinay eqidi de'es

Daro hakimethi issippe eqidi issi assi ishisidi ubaykka banthana kamidi hupheppe toho gasso kamethidi issi addezas ullo bagga xelide deo'ssonna.

Daro attuma asati issipe shiiqidi beetosona; izetikka sinthara daro baggati ba ayfen manaxire wothidi beettosona; istape baggaykka...

issi macasiya tophiya dere habasha qamise maay7ada ba kushen maykirofoone oykkada izi sinthanka darro maykirofoone qarapheza bolla uttin haasayada beee

Kare dere asati baynta sinthan kametuttida ishigeta woththidi na'oyddu kare dere asatikka booththa mayo issife may'idi eqqidi dendoysore de'o

issi attumasazi issi macasays ashillimatey miido beettees. iza garsanka maatay ongeti dees.goyerakka bollara mithati diccoyti beettes.

Daro asati naa idimmiza miishara naa idimmtoyssa daanees giddon deezaarakka ba kushen ababa oykkada beettows ha baggarakka daro

etiophiya deres waanna koyro kawoy abe ahimedey ba hophe bolla qoobe woththidi ba ayppen manaxire woththidi iza sinthan xarphezanne maykirofooney eqqi uttin imici dobete

Nam'u naytti issi mala mayo booththi bantta huphphe huphphe bollakka nersse maliya gizyssa wooththidii ha xelliddo de'ossonna nami'ikka miiccetes

Issi addezi ba kushen xaafizazanne waaraqate oykkidi hokkidi beettees iza milerakka issi aaway bollara kootetara may'idi.

haakimeson ba kushen kanulay geluttin ba konken qoo7etteda qasheta uttida issi asayi ha xeellada beettawa

Issi bollara botha gawune mayidi ba ayife bolla manaxire wothidi ba kushe guye xaxidda atumayi sinithara eqidi ba kushe dhoqu othidi hassayishe diza

Issi macashshiya kehippe darora lo'iza macashshiya baa huphphe yedada bollara xuufe bolla

issi attumasay gaammo dere dunguza may7o may7idi ba kushen maykirofoone oykkidi yo7o haasayido beettees izappe he baggara

Haakime keeththan banta alga bolla ichi uttida heedzdzu asati beettosona giddon dizaara ichada ba toho toqu ooththada beettowus.

nam7u asati oyde bolla uttidi haasayido do7osona izeteka bollara keehippe daro lo7iza booththa may7o may7idi uttidosona issi macasiyakka ba hupha keeri keehpe

Maatay ungeti uttidi haape seeki gatho efiza ovey dees.ogeza vaththizasonka keehilpe lo'ora keexetidi diza keerhay beetetees.

issi attomasay sinthan uttidi darroti iza sinthan salpera uttidi izi haasayizayssa siyido beettosona izikka bollara ba hophen qooge

Daro nayitnayitinayiti eqidi isipe shiqeti eqidi issi ha xelido betosona isitape issoy gammo dunguza ba hashera duge yedidesi.

darro asati oge bolla ha sintha bagga hammuntido yiiddo beettosona istika issife shiiqidi yishe diza izeta giddoppe issoy issoy silke haasayiddo de'osona

issi addezi sintha daro asati hokkidi sinthappe shuchchi maxido eqqidi de7oosona istika salpera maxiza bookkizaykka izeta giddoppe dee

birayt mayn giza akadame timirte keeththay beettees sihe xubeykka timirte keeththa pengen bollan xaafettidi beettees garsarakka qorqoro

Oydu asati eqid baabureza lo'ethido de'osona , izetappe issoyka ba kushen silke oykoysa xelido betes, hankoy...

Issippe issi mala keexxetti uttida keeththay beettees iza giddorakka oydduso bagga efiza ogey dees ogeykka pude duge he ha epees

Giddora keehppe lo'a uttida ogeya beettas iza milerakka dicci uttida ditamitha qommoti heeera haara de'oosonna iza garsara gooththa qalame gorpettida soy beettees

Issi addezi gammo dere may7o zo7onne booththi karethi qalaqali may7utidi addise buro ooson gelana giza haaththazan she meceti dobete.

daro cima asati karen oyde bolla uttidi banta kushen banta gufe oykkidi issoy issoy ba hophe bolla qoobe woththidi beettosono

Oge bola ogeni aric'eti utida daro matha de'osona izappe iza mathazi aric'etidi sinthe kethas penge gaso betes.

itiophiya dere kawonne iza macasira he baggara ha baggara oyde bolla uttidi beettosona iza millerakka issi attumasanne issi macasara beettosona

Kehippe daro asati bollara issi mala mayo mayidi ha sinthe hamotti yiiddo beettosuna istika baynta huphe bolla issi mala qoobe woththidos

Issi assasi bollara karethi gidora bothi mayida atuma assasi kusheni isikibirito oyikidi ba sinitha dawutara wothidi betes

Nam'u asati beetosona izetika banta kushen shalametida miishe wancane hara worakata beetes ista milenka keehipe lo'iza dicutida abebay beetes.

Issi addezi ha issas shillimate immido beettees izatikka kushen nam7as oykkidi de7oosona ista sinthan diza xarapheesan eskirtoy beettas.

Issi macasiya ba huphphe bolla kareeththa mayada garsarakka kareeththa sharbe mayada izi siinththan makiropoone woththin haasayada beettawus

Pirde keeththan waanna pirde immiza attuma asay uttidi beettees .Izikka xarapheza bolla daro woraqate payilleta ba kushen oykki uttis.

daro asati issi keeththa giddon uttidi ista gu7ezi beettees sintharakka ista sinthan ha simmi uttida heedzdzu asati de7osona iza tika

Daro asati sintha baggara uttidi ba sinthan xarapheezanne xarapheeza bolla haaththe oykkidi haasayi do de'oosona izata milenka heedzdzuol.

Issi makinan bolara caneti utida daro puto daniza miishshi gaden olido deiza issi addezi betes keeththazika gorideti utidayisa masates izika dhumi utis.

wogga ogeza pitido pitiddo sintha bagga yiiddo diza cimo asati de7oosona istika baynta huphe kammidi de7oosona milerakka mogga mithati dicci beettosona

Ba kushen peexa oykkidi bantta safara loythide diza atumatan maccati betosona izets baga baga issi mala....,

Baynta kushin peexao ekkidi daro asati kara pittido giigisido beettosona izetikka buura denthanassinne iita miisha dereppe dayssanas pittiettes

wogga makinay caanidi biido dizayssi makinafe ha kundidi meqiesi beettees izakka xeelido diza heedzdzu asati eqqidi de7osona

Issi mala may'o may'idi bollara issi mala may'o may'idi ba huphenka qoobe woththida asati deyosona iza ta guyerakka ogey beette.

daro shancara Pude caanetti doddiza buurati de7oosana bularakka haylandeta laqamiza asi kushen oykkidi haylande sipe shiiqoysi beette

daro asati katama loothanas baynta kushen peexa oykkidi darroy issife pitti do ha sintha bagga yiiddo beettosonna izetikka issoy issoy attuma issoy issoy macakko

issi cima macasiya ba kushen peexa oykkada pittada beettawus izi milerakka hara cimati baynta kushen peexa oykkidi darro izu geera pittido de7oosona

Issi addezi oyde bolla uttidi ba sinthan komputere wothidi komputere xeelido beettees iza sinthanka heedzdzu tamareti issi mada may'o may'idi uttidi de'osona.

issi addezi lo'iza may'o may'idi lo'iza ambasadere may'idi haasayido oyde bolla uttidi ba kushe dhoqu ooththidi beettees. iza sinthanka komputerey dees.

darro asati banta sinthan qomputere wothidi ha7ikka ista sinthan woggara beettiza telefizine xeeli do macainne attuma asati wottidi be

Daro polise mayoda hanizayssa mayida oyddu attum asati issippe uuttidii bettossonna izetikka boththa hibabe ba qodhera duge yedidossonna

Woga ogezani buro osetishe dishin ha sinitha bagara makina malay bothi gidora hayide betes izape garisaraka daro asati do'sona

Issi atuma asazi ba hu'en qofe wothidi sinthara Botha ba qodhera Botha mish duge yedidi ba kushen mayigrapone oykidi ha xelido betese

issi mala bollara karetha daaniza mayo mayida daro attumasati deyoosona izatikka issoy kare dere chaynas oge oosotido dizayssa haasayido yoosona

Kare dere nam7u asati addenne macan deizayti baynta duuna deyonta diido miicido bettettes izappe addeykka ba hayfen malaxire woththis izikka may7idayssi loo7ees

Issife shiiqi uttidi sabasabata na gi shiiqi uttida asati beettosona cugan cugan uttidi ista sinthan haaththey uttin abibaykka giddun uttin beettos

Namu'u atuma assati issi mala kehipe darroza lo'ida mayoza mayiddi pude bagge simidi yidde dossona isitika pude keyido betizayis

Issi macasiya booththa may7o mayada ba sintha maykirofoone eqqin eqqada xeellada beettawus izakka ordekko ba huphphekka maarara oosetawus.

sinthan telefizine beettees iza giddanka booththa may7o may7 uttida attumasay ba aypen manaxira aaththidi haasaya haasayido dees iza binlenka

issi macasiya areggash demise geetettizaara ba ayfen manaxire wothada ba hophe pooxara kammada haasayada beettawus

wogga demban hara hara qommo parazoti maata miiddo beettosona izetappe issoy issoy dhoqu giidi eqqidi habagga xeellido beeto

gadey omadhiddo beettees iza bhogga ogenka he omal7iza ogezara ha sinthe yiiddo beettiza daro makina qommoti de7oosona

daro asati issipe shiiqidi haasayido beettosonna, izanka giddon macay bollara zo'o may'ada giddora kareth may'ada yooza haasayashe de'awus.

heedzdzu asati baynta kushe bolla metikel mansararas diza xuufe oykkidi ha giddora daaketha malizari giddoyra ha xeelli do beettosona

issi macasiya bollara zo7o may7o may7ada oyde bolla uttada beettawus izi guyerakka tophiya dere bandiray bolla qaaphettis ha sintharakka haaththite

Buro addise oosetido diza makiniyo besido eqidi hasayido diza addezi beetes izoka bollara karetha mayo mayidi dees.

daaro asati issife shiiqidi baynta kushen xufera dizayssa giddo qoore ha kessana matidi ha xeellido beettosonna izetikka faydon laapunakko

Daro asati gu7era addarashe giddon uttidi sinthan issi attumasay maarara ba may7o may7idi ba kushen makrofoone oykkidayssi haasayizayssa siydo.

ogera ha sinthi haminti yiddo issi macasinne hara heedzdzu attumasati beettosona issoykka polisekko izikka ba hupa

issi na'ay giddora boththi may7idi bollara hara qommo may7idi ba kushen makropoone oykkidi issi kushenka worqeta oykkidi haasayido

darro asati poliseti issipe oyde bolla baazi baas uttidi ba hophe bollaka qoome wothidi haa xeelido beettosona ize ta akkush ikkushenka silk

Heedzdzu polisataranne hara heedzdzu asatara baynta sinthan daabbo woththidi issife ubbi kushen mashsha oykkidi daabba qaanxido bessoosana izata.

issi poolisezi ba poolise maya mayidi ba oyde bolla uttidis ba sinthan xarapheeza bolla iskibrtonne dabtare woththidi haa xelido dees

issi federaale poliseys issi attuma asay izi maarege wothido deees izakka ba kushe duge ziggi ooththada ba huphe duge yeddada ba huphen

issi poolisey eqqidi ba polise may7o may7di pa huphen polise qoobe woththidi iza sinthan makropooney eqqin haasayido bettees

Daro attuma asati eqqidi issippe daro lo'iza wogga qamise mala may'idi ista sinthenka daro ushanne quma qommoti beetishin de'i eqqidi ha xeelida.

Waana tophphiya dere kawoy sinththara utin iza milerkka cimma atuma asay utid izara hasayido de'es izeta sinthankka xaraphezan haththi bettes

Issi attumay asazi oyde bolla uttidi maarara ba mayo mayidi hasa'ido bettees izikka ba duuna doyidi hasa'ees.

Aayeti issipe lo7iza qamise may7idi ba huphen nam7ati gammo dere dunguza qachidi tophiya dere abasha qamise may7idi uthinthara otte

heni baggara keexxetti wurida wogga pooqeti millen millen beettosona. ha baggarakka waanna tophiya dere kawozi beettees. izikka haasayido dees.

darro kare dere bandiratanne tophiya bandirati qaaphetoyssi guera beettees sintharakka nam7u asati banta kushe macananne addera dhoqo ooththidi haasaydo bee

Daro asati toqa bootan uttidi bollara issi mala may'o may'di ha xeelido beettosona izetappeka issoy issoy ba huphen qoowi wothidi beettosona.

Toophiya derenne hara dere asati baynta kushen iskirtonne dabtare oykkidi hararameti do beettosonna izappekka nam'ati lo'iza ambasaderen may'idi uttin.

Issi addey oyde bolla uttidi oyde bolla marara mayidi betes izika ba sinthan ba silke xarapheza bolla wothi wothides

Issi addezi giddora booththa may7o may7idi bollarakka hara qommo may7o may7idi pa huphe bolla qoope wothidi miicido sinthan eqqidi beettees.

Daro keeththa giddon uttida daro asati de'oosona izetikka issoy ba kushen dabtarenne woraqate oykkidi beettees iza millen ha7ikka

daro asati sibseba addarashin sabasabeti ddo uttidossona izatikka issoy issoy ba kushen iskirto dabtare oykkidi de7oosana hankoyti

daaro asati sibsaba addarashe giddon sabatsabeti doo de7o sona ize tara sinthan issa issa sinthan da ishige haathi beettees he haaththezikka

Nam'u asati banta oyide bola issippe utidi issoy ba kushen silike oyikidi issi maciya kushe ulo bola wotada.

Issippe shiphi ship gidi shiqidi uthida assathi bethossona. Izzathappe guyenka uthida shuchi dees. Isthape issoy bothi maydi bethes.

tophiya dere kawonne hara dere kawoy he baggara ha baggara banta oyden uttidi beettosona iza ta millare tophiya dere bandiranne

issi cima aaya ba sinthan makropooni wothada ba huphe duge yeddada ba qooren lo7iza miishi may7ada haasaya haasayada

Giya gidoni kehippe darro eqata bayizi, bayizatethayi bettesi. Ikka ayiple muzeyi hara hara qomo kochati deyosona.

Daro asati issoy issoy banta qodhera duge baaje yedidi banta kushen borssa oykidi banta zokoon borssa ba'idi ha sinthen eqidi beetosona.

Daro bajajeti ogen sinthe bagga yiiddo de7oosona bajajeta gu7erakka daro asati milerakka sintherakka beettosona issi giddonka ba kushen.

Oge sinthan uttidi bayziza darro asati de7oosona ista sinthanka timatimey donoy shunkurtey santhi hara qommo qommo eqa qommoti beettosona.

daro asati giya giddon homotati ddo bettettes ha baggara shel7e hara hara bashe una hara qommousa

Darroo asathi giddo oge giddon makinee nanggidi de7oosona; izethikka keehipe aadhdhgizasoykka baynna de7ishe eqqida daaneththes.

giya giddon daro shunkurteti donoti timatimetinne hara dumma dumma qommoti dewoosonna izappeka shiishsha dandiza issi macasiya feetaws

Parazo bolla guera caanetutida gaaren caanettidi yiido diza asi beettees ahe izata milerakka ba borsa bayidi sinthe simmi biiddo dizay dee.

ussi macasiya sine sinthan uttada tuke pentisada de7awus izi sinthanka daro asati de7osona sintharakka maatay cililli uttida maatay deees

asi caaniza makina giddo gelanas eqqi uttida heedzdzu asati beettosona issi makina giddo gelthiza addekka

Issi maccasiya shuchcha bolla haaththa millen daanizason uththada gaammo dere dungguzzaa sharbbe ba bolla may7ada ba huuphen qoophedan woththada.

Keehippe dalggi uttida bootan aadhi aadhi keethi beettees. Izappeka daro mitha qommoti diccoyti beettosona. Keethazikka daro aa.

Wogga demban issi mala attumanne macay issi mala bollara booththa may7o may7idi beettosona gimasheti uttin baggati demmo eqqidosona

issi amacaya may7o qachada heera hara mitha bolla qachada eha iza bolla ichada beettaws izi garsanka izi caammay beettees

Daaro asati bolla dhoqqa bolla keii eqqidi bantta kushshe bolla booththa banddira dhoqqu ooththidi banttasika issi malla mayidi ha xeeli deo'ossona.

Issi adezi nollaravissi mala mayo mayid karethin e boothiy diza mayo mayid be kushen aazo oykid betes

Keehippe lo'za daro qommo mithati diccito bootay beettees izikka xeellishin keehippe daro lo'es he lozasokka baanaw

Keehippe lo7iza cilili uttida bootan giddora keehippe lo7iza haaththi gogido beettes he haaththazikka keehippe booth uttides.

haaththa giddon issi macanay bollara karetha mayo mayada ba ayfen manaxire woththada ba kushe dhoqu ooththada ha bagga xeellayda beetawusi.

keehippe denbi uttida bootan issi pude tijca uttida mithaya keehippe wagga gidala beettawus iza garsarakka

Nam'u asati uttidi issi mala may'o may'idi banta sinthan waraqate xaafiza wazi oykidi beetosona issi maccasiyaka ba kushen de'iya iskriptonne waraqaten.

nam'u asati baynta sinthan xarapheeza bolla waraqate sinthan wothidinne garsara waraqate daggabsidi bollara xaafido iskirto kushen oykkidayti betosona

daro asati uttidi beettosona izetikka baynta sinthan komputere wothidi de7oosona issi ceeyga attumasaykka ba huphen zoo koppiae

Xeeyga attumasati issife salpe bolla eqqidi salafettidi sinthe biiddo beettosona izatikka banta huphen darro baggati qoobe wothi wothi de7oosona

Daro adene mac'ati banta oyde oyde bola uthidosona izatika isioy isoy banta silke dhelido betosona hankoyti isoy isuwara hasa'ishe de'osona.

gashshe tamare nayti issoy ssoy issi mala yeeche hinforme ma7idi ba kushen waraqate ubbikka oykkidi eqqidoy beettosona ize ta astamareykka uttidi

daro asati karen oyde bolla uttidi baynta sinthan dabterenne iskirbto woththidi xaafido beettosana issi gashe naya bollara

oyde bolla uttidi ba kushen komputere oykkidi bohcjachiddo diza yela ganay beettees izappe henrakka ha7ikka hessatho bochchido diza asati de7yo

Maskotera guyen nam'u addeti issi mala may'o mayidi uttidosona. Izita sinththankka oyidden issoy issiwa xeeltido uttida nam'u asati

issi macasiya ba kushen ba na'o idimmada ba kushen ha'ikka waraqate oykkada eqqada beettawus izi geerakka salfe salafeti do sinth biza asati de'o

Daro asati oyden uttidi beettosona ista sinthanka daro woreqateti de7eettes issoyka ista giddoppe eqqidi ba kushen waraqate oykkidi beettees.

daro asati salafettidi salfen salfen beettosonna iza ta gu7erakka issi attumasay maarara ba may7o may7idi eqqidi beettees iza

daro gashshe nayti timirteso gibben sallafettidi issi mala yeeche may7o may7idi baynta kushen dabtare oykkidi bettettes izetikka attumasatara maccatarakko

issi attumasay oyde bolla uttidi ba sinthan xarapheza woththidi xuufe xaafido beettees iza guyerakka hara darro asati eqqidi iza xeellido de7osona

daro macati gashshenne gitati eqqidi ha bagga xeellizaynne hara bagga xeellizayti beettosona issoyka oydo bolla uttidi ba kushen ayfe xeelliza

daro kowaase kayiza nayti kowaase ka7i xoonidi wanca shaalametido deyoosona izakka issi attumasay istas wanca shaalamido eqqis onkoyti guyera uttidossona

Kowaase demban daaro kowaase ka iza nayti sinthe bagga hamutettes istika issi mala may7iday nam7a hankoyti hara hara qommo may7idi uttidosona.

kowaase kay ongidi xoonidi yexiddo kushen wanta kushen hayllandera haaththe oykkida yela ga attuma nayti beettosona ista guyera ha7ikka

kowaase denbayn daro kowaase ka iza nayti beettosona istappeka sinthara dizayti dugo hokkanatho giidi dendanasa beettosona ista guyerakka

Issi macca nayia ba kushshen kuwasse oyqqada garssara zo'o kalsse athada bettawusu.

kowaase denban issi kowaase ka7izayssi kowaase ekkidi sintha bagga baamtido dees iza guyerakka iza guye woxxido diza nam7u naytinne guye hak

kowaase denban daro kowaase ka7iza nayti baynta kushen haaththi hayllandera xoqu ooththi oykkidi yexxido sinthe woxxido beettosona

issi attuma say safarikoome gizayssa sinthara qaaphetu uttin ba kushen maykrofoone oykkidi kare dere attumasay haasaya haasayido beettees

Woga oggen haba sinthi dodiza issi makina aysuse yiido beetes. Izoka malkey garsa bagara zo'o malkeko iza garsaraka daro keethi beetes.

issi kare dere macanne tophiya dere attumasay kushe cababateti beettosona izata tophiya dere attumasa guyen tophiya dere bandiray beette

Wogga makinay biitta goyddo dees izikka biitta sintha baggara bookkido bookkido guye shiiqido beettees izappe ha baggarakka mithati diccoyti beettos.

daro asati haaththa bollan efiza wogolo daanizayssa miish bolla keydi darroy giddo haaththa giddon deyoosona izetikka bollara zo7o istimala

Oge bolla sinththe bagganne guye bagga biiddo diza daro makinaa qommothi beeththoosona; he makina millen eqqidi salppe naangiiddo.

Wogga gita ogey oosetti do dizayssi beettees iza giddonka issi asi eqissife daro asi eqqidi beettosona makinaykka giddon eqqidi dees.

daro makinati gedenne ha yiiddo beettosonna bolla baynta makina bolla daro eqay caanettidi beettees iza ta giddora

Wogga haaththe oykkiza makinati ha sintha bagga yiddo beettosona istappe garsanka guutha keeththati keexxettidi de'osona.

Makina ogen issi karetha makinaya eqqada beettawus izappe he milerakka hara karethanne zo'o makinay beettees

Makina oge bolla giddora diccuttida mithi beettees ha makina ogerakka sinthe yiiddo beettiza booththa makinay beettes

Woga pude kexeti utida poqey adhi adhi buro osetidi de'izayska betes he poqeza guyeraka diici utida daro mithatika betosona

k Keehippe wogga pooqey beettees izikka wogga pude salo gakkanaa daanizayssakko iza giddonka asi giddora deyizayssa malees izikka dhumi utides.

issi wogga pooqey keexxettizayssi beettees izikka buro oosoti wuronna doomethan deiza pooqekko izikka keehippe dhoqu gudi beette

Issi attomasazi ba sinthan daro qomo weroqeteta wothidi haaththeka wothidi issi macasira yo7o haasayi do beettosonna ba kushenka issi booththa waraqete oyki

keehippe lo7idi ooseti uttida keeththi dees izikka quma kaththiza gifilekko iza bollara quma kaththanas maaddiza maabratey beettees

Issi macasiya bakushen waraqato ykkada bollara booththi may'ada ba billera nam'u attenayti eqqin istara haasayada beettawus.

Kehipe daro loiza issi qomo kethi kexetidayis betes izika kehipe dhoqi utida ubayika issipe botha qalamen goripetida Poqeko

buro ooseti do diza wuronta wogga pooqey dees izikka buro ooseti do dezayssa malees iza garsara dicci do diza mithay ti beeto

Daro asati issife shiiqidi pooto dendanas issoy issara idimettidi beettosona ista milenka hara heedzdzu asatikka issi bagga xeellido beeto

issi soy ziqqi gidi deizasoy beettees izasonka daro pengeti doosona he pengappe issi pengeykka dooyeti uttis

Buro osetidi wuronta poqe kethi betes izanka shuchu denthiza woga makinay betes gidonka issi atuma asay pude hamutidi betes

daro asati baynta may7o maalara may7idi haakki haakki eqqidi beytosona izatikka baynta duuna kammidi de7oosona ista millera putetha oydeykka beete

Daro asati issi mala mereqqa Mayo mayidi issoyi isara qommetidi nam'ati bettossona issinyakka be ayifen manaxxire woththadda betawus.

Kehipe c'lili utida botan kexetiza kethi de'es ketha sinthanka gashe naytarane guti istape dariza nayti mats gidon eqidi betosona.

Daro asati sibseba giddon woxateyo beetosona. Izetika ba kushe bolla woraqata iskiritora oykidaytika deetes.

Daro woga kifile gidon gutha nayt banta oyde oyde bolla utid betosona. Izet diza kifilenka daro qomo si'ilet de'osona.

Adhdhi adhdhi keexeti uththida daro keththati deosona he keththatika bollar issi mala qorqora keexetidayssi bettossona izzika boththay dembako

Keehippe wogga kifile giddon daro oydeti beettoosona. Kifilezikka gorddetti uttida kifile daanes.oydezikka hedz woy oyddu ase ekkiza oyde males.

issi attumasazi keehippe lo7iza ambasadere may7idi ha xeelido eqqidi beettees izikka ba kushen waraqate oykkidi ba kushe doqo ooththidi beettees

Darro denba miish gibey wazkeexxettoyssi beettees bollarakka debube derenne topphiya dere baynderay giddon qaaphettidi dees iza garsarakka diccuttidamutha.

issi addezi ba giddora booththa mayo mayidi bollara hara qommo mayo mayidi haasayido de'ees iza millerakka keehippe daro oydeti de'osona.

Woogga keehippe darora lo'iza layibireere giddon daro tamareti bantta oydden oydden uuttidii bantta kushen iskirbitto maxaafe oykkidi nababbosonna

buro ooseti do diza keeththay beettees izikka buro ooseti wuronna gish iza bolla mithi mithi eqqidi dees ooseti wuri shinka mithati dendo sona

Issi addezi booththa may'o may'idi ha sinthara sitti giidi eqqis iza guyerakka daro mitha qommoti aadhdhi aadhdhi beettosona izappe garsara.

Issi mala Mayidda tamareti issi mala mayo mayidi ba timirte penggen timirtte giddon gellanas eqqidi beetosona ezetika.

Daaro konththo deere mayo mayida maccanne gashshe giddon attuma na'ay bettes izzetappe guyerakka daaro asati uttidi bettosona.

Issi addezi keetha millen eqqidi ha bagga xeelliddo beettes. Ha sintha baggarakka keetha penggen maatay onggetidi de7ees izata sintharakka daro asati

issi kifile giddon issi mala maayo may'ida tamareti baanta kushe xoqqu ooththidi daro baggati beyettosona issoti issotikka hokkidi

issi macanne heedzdzu oyddu attuma assati ha eqqidi ha xeeliddo deyosona issoykka ba kushe ba ullo bolla woththidi issoyka xaaxiddi ba kushe

Issi attumasay ba sinthan maykirafoone woththidi ha sinthe xeelido beettees iza milerakka tophiya dere bandiray qaaphettidi deees

issi attumasay ba kushen saafan quma injeera oykkidi ha sintha bagga hamunti yiiddo beettees iza garsarakka issife salpen eqqida

xarapheeza bolla darro maxaafati dumma dumma maxaafati daradarettidi beettosona izetikka baynta malkera hara hara qommo maxaafekko

Daro asati pooqeppe duge wadhdhiddo ha sinthe bagga yiiddo beettosona izatikka bantamay'o maarara may'idi issoy issoy ba kushe kiise naaqidi yooso.

wogga i addise koyro oosettiza oge ooththiza makinay dees iza garsarakka gimbera wordete uttida bootay beettes giddorakka diccu

buro koyro oosetiddo diza oge bookkiza darro asati ogeza bookkido beettosono iziti bookkiza ogezikka keehippe wolqatiza shuch daanees

Wogga ogen issi makinaya ha simmayada beettawus he baggara ha baggarakka shuchchati de'oosona bollarakka diccuttida mithay beettees.

Buro ogey osetidi dishin garisara hathi pini bana mela gidi othizo dizayisa bogizo diza daro asati do'sona izatape issoka eqidi haxeles

gudulara kumida ogey beettes ogeza milanka eqqidi deyiza daro asati de7oosona iza garsaraka mitha daro mithati de7oosona

buro koyiro oosettid diza ogeza ooththid diza wogga makinay beettees he iza milerakka ooththiside diza daro asati de'osona izatikka

buro koyro oosetidodiza oge baasidodiza wogga makinay shuchchi garsappe denthidi aysuze bolla caanido beettees iza guyerakka heedzdzu asati

Buro othetida diza oge basiza woga makinayi Bette's. Izzikka happe gede Baga basidi ha sinthe simido de'es.

Biitta bookizane keehippe deexo miishata denthiza makinay eqqidi beetees. Izikia be malkera karethanne hara qommoko.

Keehippe maarara oothetida makina ogey beetees. Izika keehippe daro lo'ees. Iza milleraka ha sinththe yiza parazoy de'ees.milleraka buro oothetidi diza..

Buro koyro ostide diza ogeza othide diza daro asati beetosona Izatappekka issoy issoy ba kushen daro bookiza miishshata oykidees.

daro asati hokkidi oge wooththanas biitta issife munaqido beettosunna izetappe issoy issoy akafa oykkidi

nam'u oge shaakkiza hini baggara ha baggara shaaketida ogey beettees he ogerakka ha sinthi yiddo diza makinay de'ees iza bollarakka

Makina ooththido diza wogga makinay beettes izappe garsara ahaathi de,ees he sinthara oosisido diza attuma naybe.

Asi hamutiza ogenne makinay hamutiza ogen giddon eqqida issi macasaya karetha may7o bollara may7ada ba kushe borsa oykkada ha xeellada.

darro asati kushe mecetidoo beettosona izetikka pudde pultizayssan miiciddo ba kusha bessidi mecetosona sinththaraka daro asati

Haaththey goggiza haaththe bomban daro jarkaneti de7oosona giddona duuqiizo deyiza gashshe nayti beettosona, izata goyerakka daro mitha qommoti..

biitta bolla eqqidi deyiza darro asati beettosonna izetappe heedzdzati issi mala may7o may7idi hankoyti coo eqqidi beettosonaizei

nam7u macanayti haaththe duuqi do dooso na izatikka issi neya issi jarkane ha baggara heedzdzu jarkane oykkidi banta uphe qachidi beetto

issi haaththa tubboy dooyettin keehippe darora haaththay goggi do beettes izikka haaththay maatakko pude dhoqu guidi gakkidi beettes